Omukishushani eki niharebukamu ekicuncu ekicuncu ky'ekikazi ekicuncu ky'ekikazi eki kirumu nikitambura aharubaju rw'omuhanda nikirebuka ngu omuntu owatire ekishushani eki ari omumotoka ekicuncu kirumu nikitambura ebyakyo nangwa Kyo tikibafireho kwonka nabwe bakirikodinga.

Nindeeba omushaija arimu nayosya ebyoma ajwaire engofiira erikutukura ,naarebuka nkakukoresa amashanyarazi ,naarebeka nkari ahakukorera

Omukishushani eki nitureeba amaizi gomugyera nigaraba omumabaare maingi haza gakyimara garenga hati gareka kuraba omu mabaare enyuma yekyi ekishushani harumu ebiti byoona byine erangi ya kinyantsi.

Omukishushani eki niharebekaho orubaho rurimu ebisasi by'enjoki ekibaho eki nikireebeka nka ekihumi ky'enjoki ahi zikutahamu zikakora obwoki bwazo, tinkurebaho enjoki yoona

Abashaija abari aha mwaro aha mwaro hariho amaato mingi nibarebeka nkabarugire kukora banikire aho hariho omushaija omwe ajaire esaati etiine mikomo agamaato gahandikireho amazima nigira nigamayisya ngu nagokukoresa

Omukishushani eki harimu emyenda eyanikire aha muguha harimu nenku nigareebeka nk'amaka g'omuntu omukishushani eki harimu emyenda mingi yoona ehanikire aha mugoye

Omushaija ogu nareebeka nka omuhaakuzi ajwire ebiramuyambe ngu enjoki zitamutonera arimu nareeba ahakuba nihareebeka kubamu obukooko kooko kandi ari nka arimu naiha obwooki omu kihuumi ky'ezo njoki

Ezi nejambiya, nindeeba ejambiya nindeebaho na omutema ente, nindeebaho na rurara ezi ejambiya zikwatsize ahansi, tihaine azikwitse zoona zirabarabiremu kandi zityarize.

Ezi nenjojo enjojo mukaaga harimu emwe y'omwana, enyima yaayo harimu emiti yobugando, obunyantsi obuzirimu nizirya niburebeka nkobwayomire nk'oburimu nibwoma, enjojo ezi nizireebeka nk'ezirikumanyana

Ogu nomutsigazi enkwata buta, ngugu akwasire ejambiya ayekorire edeeya edeeya erimu ebintamanya, kwonka ari omuruho ari nkayakyera ahambata

Hati eki n'ekitanda ekibarikukurizaho ebimera ekibarikubanza bakateekaho obujuma bukakura kugira ngu babone kubutwara okwe aheeru burimu emiti mingi nainga oburikureebeka nk'ebimera bingi haza enyima hariho obunyaatsi bushangiire ebyo ebimera enyima hariyo enju eyombekire gye eine amabaati ga kinyaatsi n'erangi erikwera esiigire enju egyo ngigyo.

Omu kishuushani eki harimu abatsigazi babiri bari omu muhanda nibatambuura barikureebeka nka abaana bakuruga aha ishomero omwe akwase ekitabo nibareebeka nka abajwire yunifoomu hariho ondiijo obari omumaisho owakuura kwonka takuhwezika ogwo omuhanda n'ogwitaaka

Eki ekishushani n'ekishushani kya ebimuri ebimuri ebi nibitukura biine oturabyo twa kishenekye enyuma nangwa ho na ha kinyaatsi ebimuri ningira twabara ebimuri munaana

N'omukazi ayekoreire endeere ahekyire n'omwaana we ashemereirwe nosha oti arimu nataaha kuteeka akamere akwitse n'ekicoori.

Ekishushani eki kirumu abaana beishomero bari omukibiina aboojo bashatu abari omumaisho barumu nibashoma omu bitano byabo omwe akwitse akacumu nangwa we ondijo takureba nahakitabo enyuma haruho abenyuma bashutami enyuma bemereire bari aho nemburabure haruho ondijo ari ahakuhandiika ari ahakushoma.

Omukishushani eki nindeeba omuntu arimu nahakuura harimu enjooki nyingi Kandi nawe Ari nkakwasire ebisasi omukuhwe wahwegyezagye noreeba ngu omushaija akikwasire ajwaire ebintu biramuyaabe enjoki zikabura kumutoonera

Nindeeba abaana bashatu omwe abyamire agarami omwe ashutamire nareeba ayamuteera ekishushani ondiijo mwishiki ashutamire arambikiriize abantu aba nibareebeka nkabashoberwa tibajakyengire ekyabaho